Suuraa kanarratti kan arginu suuraa barattoonni daree barnootaa keessatti barachaa jiraniifi barsiistuun ijoollota qo'achiisaa jirtu argaa jirra.

Suurri asirratti argaa jirru kun suuraa dargaggeessa kiristaanaa Orthodooksii kan ta’e sirna kadhannaa yookiin sirna galatoo irra kan jiru argina.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu Konkolaataa dha. Konkolaataan kunis kan fe'iinsa garaa gariif bakka tokkoo gara bakka biratti geessuuf kan fayyaduu dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru perezidaantii mootummaa Itoophiyaa duraani Mallas Zeenaawwiidha argaa jirra.

Kan asirratti argaa jirru kun shamarree wayyaa diizaayina gootee hodhaa jirtudha. Makiinaadhaan kan hodhaa jirtu argina akkasuma namoota wayyaa hodhaa jiran argina.

Suurri asirratti argaa jirru suuraa kuusaa muduraati. Muduraaleen kunis abokaadoo fi timaatimadha. Muduraaleen kunis gogaa namaaf baay'ee barbaachisa.

Surrii as irratti argaa jiruu kuni, suuraa mashinni yeroo mi'aa adda addaa bitataan nagahee ittin namaaf baasaan argaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa alaabaa kabajamtuu biyya Itoopiyaa fi alaabaa biyya Turkii kan iddoo tokkotti kaayame argaa jirra.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru, iddoo gurgurtaa barruulee adda addaafi halluu adda addaa kan itti gurguramu argina. Ittiin barreessuudhaaf, irratti barreessuudhaaf gargaara.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa maashinii birrii lakkaa'uudhaaf nu gargaaruudha. Fakkeenyaaf, mana baankii keessatti birrii baay'ee ta'e lakkaa'uudhaaf nu gargaara.

Suuraa kanarraa kan arginu faayaa miidhaginaa ta'ee kan bifa kaartaa naannoo oromiyaa kan hojjatame argina.

Suurri asirratti argaa jirru kuni suuraa kophee dhiirotaati. Kaawwachuudhaaf iddoo tokkoo gara iddoo tokko dhaquudhaaf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu sirna gaa'elaa karaa ho'aatiin kabajamaa jirutu mul'ata.

Suuraan asirratti argaa jirru kuni maasii biqiltoota mukeen adda addaa qabu fi boqqoolloo qabatee jirudha. Boqqoolloo jedhamaa jechuudha

Suurri asirratti argaa jirru Kunii, suuraa fooniiti. Gosa nyaataa keessaa kan foon jedhamu faayidaa addaa addaa dhala namaaf qabu.

Namni suuraa irratti argaa jirru kun pirezedaantii mootummaa tigraay doktar Dabra Tsiyooni.

Suuraan as irratti argaa jiru kun suuraa kopheedhatti kan googaa irra kan hojeetameefi baay'ee jabataa kan ta'e arga jira.

Suurri asirratti argaa jirru suuraa uummata musiliimaa iddoo tokkotti masgiida keessatti walitti qabamanii ladhannaa godhaa jirantu mul'ata.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru uummata wayyaa aadaa gara garaa uffatee ayyaana fulbaana tokkoo kabajaa jiru argina.

Suurri asirratti argaa jirru kun suuraa namoota wayyaa addaa oromoo kan booranaa uffatee hiriiraan deemaa jiru kan akka bokkuu kan akka margaa qabatanii deemaa jiru jechuudha abbootiin gadaa.

Suurri asirratti argaa jirru suuraa biqiltuu bunaati. Akkasumas biqiltuu bunaa ija firiin isaa bilchaataa kan ta'e argaa jirra.

suuraa kanarraa kan arginu yeroo bashannanaa bakka itti aara galfatanii fi bakka namoonni hundi bashannanaaf itti deeman itti aara galfataniidha.

suuraan asirratti argaa jiru suuraa mana citaa kan jedhamudha innis mala aadaatiin citaa fi muka dhoprraa kan hojjetamudha

suuraa kanairratti kan nuti arginu suuraa ummata oromoo ballaa wayya aadaa garagaraa tiin faayimee hirreeffachuudhaaf deemaa jiruu argina

Kan asirratti argaa jirru kun gilgilii jedhama. wantoota nyaataman fakkeenyaaf gosoota nyaataa kan akka daabboo, akaayiifaa keessa godhuudhaaf nu gargaara.

suurrii asirratti argaa jirru suuraa gosoota nyaata aadaa keessaa isa tokko kan tahee kan godinaa harargeetti baayyinan beekamu marqaa kan jedhamu argaa jira

suurri asirratti argaa jirru suuraa kitaaba kudhaama seenaa kan jedhuudha. innis jaalala guddaa fi kabaja guddaa uummata oromoo biratti kan argateedha.

suurri asirratti argaa jirru suuraa aartistii oromoo beekkamaa fi kawajamaa kan tahe suuraa aartisti andoalam busaa argaa jirra

suuraa kan irratti kan arginu suuraa faaya midhaginaa dubartootni oromoo ittiin miidhagan kan bifa alaabaa abbaa gadaatiin hojjetame argaa jirra.

suuraa kan irratti kan argaa jirru logoo Biiroo Daldalaa Oromiyaa kan agarsiisu arga biiroo daldala oroomiyaa

suuraa kan irratti kan arginu mana amantaa kiristaanaa ortodooksii yeroo ayyaana adda addaa kabajan argina jechuudha

Suuraan asirrati argaa jirru suuraa konkolaataa ummataati. Innis tajaajila geejibaatiif kan fayyaduudha.

Suuraa as irratti argamu kuni nyaata gosa addaa addaa iddoo tokkotti kan dhiyaatee fakkeenyaa kan akka hanqaaquu fi foonii kan kana fakkaataniitu argamu.

suurri as irratti argaa jirru suuraa gaasixeessitu daanaa'iti makbabe

suurii nuuxiyaasa irratti argaa jedu suuraa kabajamoo kaanxibaa magaalaa fifne adda adaanacha abib argaa jira

Suuraa kanarratti kan arginu konkolaataadhaa. Namoota iddoo tokko iddoo biraa geessuudhaaf kan nu tajaajiluudha.

Suuraan asirrati argaa jiru suuraa dubartoota afurii kanneen wayyaa aadaa godina baalee uffatanii miidhaganii ba'aa jiran argina.

Suuraa kan irratti kan argaa jirru lafa tabbaa tulluwwan ladheeraa qabuu fi biqiltoota gosa adda addaa kan qabu fi gosa midhaan illee kan qabu muldhata.

Suuraan nuti as irratti arga jirru, suuraa barattoonni shamaranii daree barnootaa keessa ta'anii wajjiin mari'achaa jiran argina.

Suurrii as irratti argaa jirru suuraa shamarree beekamtu wayya aadaa biyya Itoophiyaa kan ammayyaa uffattee dhaabachaa jirtuutu mul'ata.

suuraan as irratti argaa jirru kun suuraa kuusaa ragaalee adda addaa ragaalee adda addaa bifa barreeffamanii ol kaa'ataman keessa godhuudhaaf tursiisuudhaaf gargaara

suuraan asirratti argaa jiru suuraa dargaggoonni oromoo iddoo tokkotti taphaa aadaa shimalaan taphachaa jirantu nul'ata

Suurri as irratti arga jirru suraa adaa ummata koonsoo yaa aadaa isaanii uffatanii ayyaana ayyaaneessaa jiran argina.

suurri asirratti argaa jirru suura iddoo gurgurtaa waadduu garaa garaati. Innis nyaatoota adda ddaa ittiin bilcheeffachuuf kan garqaarudha.

Suuraa as irratti argaa jirru kana irraa kan arginee, iddoo gurgurtaa garaa garaa, magaalaa keessa humnoota nageenyaa eegsisan lama kan dhabbachaa jiran argina.

suuraa as irratti argaa jirru suuraa bishaanii tabbaa adda addarraa gabbu'aa jiru yoo ta'u innis kan bashannanaa fi daawwannaadhaaf oluudha

suuraa kan irratti kana argaa jirru biiroolee fi iddoo adda addaatti kan itti fayyadamnu minjaalaa fi teessoo ammayyaa waatee arqina

Suuraa kana irratti kan arginu kitaaba seenaa gootota oromoo fi kitaaba baayyee bareeda fi kabaja namoota biratti kan argate kana argaa jira.

suri mixeessarratti argaa jiru kun sura dargagoota wayyaa aadaa oromaa kan baalee fi kadhaarsii uffatanii bashannanaa jiran tun i mu'ata

Suura kanirratti kan argaa jirru mana iddoo bashannanaa fi kan minjaalaa fi teessoo karaa ammayyaatiin bareedanii midaganii hojjatamantuu nun mul'ata.

suurrii as irrati argamaa jiru suuraa bineensota bosonaa keessaa isa tokkoo fi baayyee kan nama sodaachisu kan tahe qeerransa kan jedhamu argaa jirra

Suuraa kana irraa kan nuti arginu abbootii Booranaa wayya aadaa uffatee mana abbaa Gadaa seenaa jiru argina.

suurrii asirratti argaa jirru kuni makinaa eafeeyinaatii gargaarsaalee addaaddaa iddoo tokko irra kanneen akka medhaanii iddoo tokko irra iddoo tokko geessuudhaaf gargaara

Surri asirratti argaa jirru kun ummata hedduu uffata aadaa garagaraa uffatee taphaa aadaa agarsiisaa jiru arginaa asirratti uuffata aadaa uffatani.

Suuraan asi irratti argaa jiru suuraa haadha manaa fi abbaa manaa wayyaa aadaa biyyaa Itoophiyaa gosa ammayyaatiin hojjatame uffatanii dhaabbachaa jiraan argina.

suurrii as irratti arginu kunii suuraa nyaata adda addaa iddoo tokkotti kan dhiyaate yoo ta'u, inninis fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaa kan taheedha

suurrii hasarratti argaa jirru kun suraa wayyaa adaa oromoo kanaamayyaa'ee fi kan sirraa'ee argaa jirra inninis midhaginaaf baayyee barbaachisaadha

suuraan asirratti argin kuni suuraa hajjii makkaa kan jedhamu kan warri msuniimaa yeroo hunda deemanii itti gadhateeffataniidha

Suurii as irratti argaa jirru kuni suuraa aplikeeshinii baankii daldaala Itoophiyaati. Birrii kara tokkoo kara tokkotti walii dabarsuudhaaf kan gargaaruudha.

suhurri as irratti argaa jero kun sufura faayimidhaginaa dubartootaatii yeroo addayeroo jedhaa add-addaatti kan kennaatti waliif kennamuu kan waliifis bitamuu eeysuudha

suuraa kan irratti kan arginu nyaata ittoo gosoota addaa addaa tiin hojjetame iddoo tokkotti dhiyaatee argaa jirra.

kasuura kan irraa arginuu qallee weln tarjirii sooraarii kan jedhamu kan iloota gosa adda addaatiif gargaaruu arginna

Suuraan asirratti arginu kun suuraa maashinii daabboo bukeessuudhaaf gargaarudha. Akkasumas nyaatota adda addaa kan irratti hojjatanidha.

Suurri asirratti argaa jirru kunii suuraa geejjiba tajaajila geejjiba ummataa kan laatu (Taaksii) kan jedhamu argaa jirra.

Suuraan argaa jirru kun iddoo magaalaa gurgurtaalee kuduraa fi muduraalee adda addaa kan itti gurguramuu argaa jirraa. Fakkeenyaaf kan akka timaatimii, kaarootii fa'a argaa jirra.

Kan asirratti argaa jirru kuni yeroo oduulee adda addaa oduu gaddaa, oduu gammachiisaa, oduulee haaraa himuudhaaf ittiin fayyadamaniidha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru suuraa faaya miidhaginaa tahee kan gosa ammayyaawaa tahee hojjetamee lootiis kan qabuudha.

suurrii asirratti nuti argaa jirruu ijoollota dubaraa lama kan lagadeemanii bishaan waraabanii kara manaadeemaa jiran argina

suurri as irratti arga jirru suuraa atileetii beekamaa kan ta'e suuraa Qananiisaa Baqqalaa argaa jirra.

suuraa as irratti argaa jirru suuraa ijoolloonni horii waliin tiksaa tapha waliin taphachaa jirantu nutti mul'ata.

suuraan as irratti argaa jiru suuraa boqqolloo waaddiidha, kan yeroo hundaa hundi filatuu fi kan akka malee miyaa'u argaa jira.

suurri asirratti argaa jirru kun suuraa shamarree uffata aadaa oromoo kan godina shawaa kan uffatteedha. kan wayyaa addaatin miidhagdeedha.

Suuraa kana irratti kan arginu gabatee gurraacha kan jedhamu irratti barreessuu fi ijoolloota irratti barsiisuuf kan nu gargaaruudha.

suuraan as irratti argaa jirru suuraa waraabessaatii innis bineensota bosonaa keessaa isa tokkoofi kan sodaachisu kan teedha.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun shamarree teessee buna danfisaa jirtuu akkasumas wantoota buna irratti nyaataman kan akka akaawwii adda addaa of dura keessee jirti.

Suurri nuti asirratti argaa jirru kun suuraa horii, jabbiilee gosa adda addaa kan nyaachaa jiran argaa jirra.